um Domin sannin lokacin da amfani gona ya shirya don girbi akwai abubuwa da dama da za'a duba wani daga cikin alamu na sarkoki shine launin ƴaƴan shuka alal misali idan ana dasa masara za ka lura cewa lokacin da ƴaƴan masarar su zama zinariya ko ruwan kasa wannan yana nuni da cewa sun shirye don girbi idan kuma kana dasa kayan lambu ne kamar tumatir idan tumatirin ya fara canza daga kore zuwa ja ko ruwan ƙasa yana nuni da cewa ya shirya don girbi ko da yake launin shuka yana da muhimmanci girman ƴaƴan shukan yana nuna lokacin girbi misali shukar dabino tana shirye idan ƴaƴan sun girma dede gwargwado haka nan masara tana nuni da cewa tana shirye idan ƴaƴan sun girma sosai kuma ganyan shukar sunfara jujuyawa ko kuma lalacewa ganye na shuka suna bada alamu na lokaci idan ganyen shuka sun fara canzawa ko tsufa wannan na nuni da cewa amfanin gona yana shirye dan girbi a shukar masara idan ganye sun fara lalacewa ko tsutsa wannan yana nuni da cewa lokaci yayi a wasu lokutan kuma duba da kwarin ko jifan amfanin gona na iya taimakawa alal misali a shukar ƙasa kamar dawa idan aka duba kwarin za iya fahimtar ko yanada kyau ko kuma yanada lafiya don girbi idan ganyen shukar suna da lafiya kuma suna da kyau wannan yana nuni da cewa shuka tana cikin yanayi me kyau don girbi idan kuma ganyen suna lalacewa ko bushewa yana iya nuni da cewa lokacin girbi yana kusa wayannan alamomi ne da zasu taimaka wa mutum ya gane cewa ko ze girba shukan shi toh duk wadannan, wadannan alamomi suna taimakawa wajan tantance lokaci da amfanin gona ya shirya don girbi yana da muhimmanci a kula da wannan lokaci domin samun amfanin gona me kyau da inganci wanda ze ƙara ma mutum lafiya da abun daya dace ko kuma koda mutum siyarwa ze yi ze taimaka mai sosai, ya taimaka mai ya sami kasuwa me kau da abun da yakamata insha Allahu idan akayi amfani da wadannan abubuwa na gode.

alamomin dake nuna cewa amfanin gona sun isa girbi a cikin ko wane noma sanin lokacin da amfanin gonan ya isa girbi ya na da mattukar muhimmanci dan samun ingantacen sakamoko a wannannoman da aka yi ana iya gane hakan ne kuwa ta amfani da wasu alamomi na gani da suka hada da kaman launen ganyen girman amfanin gona da yadda yakeji a hannu watau kamar ko taushin sa kenan ko karfin sa ga wasu daga cikin alamomi da ke nuna amfanin gona ya isa girbi na farko kuwa shi ne canjin launi canjin launin ganye yawanci a amfanin gona su na cajawa ne idan su isagirbi misali kuma shi ne kuma kamar masara masara ta na fara komawa ruwan dorowa ko da? tomatir ma ta kan canza daga kore zuwa ja haka tattase ma tattase ma ta na iya canzawa daga kore zuwa ja yayen da gero, da dawa ke komawa ruwan kasa alama na gaba kuwa? za'a iya ce shi ne idan amfanin gona kamar rogo dankali, ko carrot sun girma sosai za ku ji sun yi kauri da nauyi a gona idan aka matsa su basu da karfi sosai wannan ke nuna cewa sun isa a girbe su kamar bushewar ganye, bushewar ganye awasu launin amfanin gonan kamar shinkafa haka wake da masara? suka fara bushewa da? in sun fara girma wannan na nuna da cewa, so su girbi a wasu lokuta kuma shuke shuke kamar gyada wake idan 'yayan su sun bude da kansu yana nuna cewa sun gama girma, kuma ya dace a girbe su kamar 'yayan itatuwa kuma misali su ne kamar a ce irin mangoro haka ayaba lemu, za'a iya gane cikakkun girman su ne idan an taba sobida sukan yi laushi kadan amma idan sun yi laushi sosai hakan ya na nuna cewa sun fara lallacewa watau idan an? aka ji sun yi tilis din nan sosai sosai da alamun ga wani abu. ga wasu shukan kuma irin su kwakwa haka dabino idan 'yayan suka sauka da ga icen idan su ka nuna kenan ko kuma sauran ko kuma idan suka fara fadowa in an girgiza su an girgiza icen haka yana nuna cewa wannan yin amfanin gonan?, kuma yana da bukata su ma a girbe su? da wasu alamomi ma wadannan da wasu alamomi ma dama, su na taimakawa manoma sosai mattuka a lokcin da amfanin gonan su? ya isa girbi dan haka idan aka girba, idan aka yi girbi a wannan lokaci

Barkan mu dai da warhaka alamomin kamshi da laushi da ke nuna amfanin gona ya isa girbi a cikin aikin noma sanin lokacin da amfanin gona ya kai ga cikakiyan fallaka ya na da matukar mahimanci dan samun ingantaciyar sakamako bayan alamomin kamar chanjin launi da girman 'yayan itatuwa ko kayan lambo akwai wasu alamomi na kamshi da laushi da za su iya taimakawa wajen dandance lokacin girbi wasu da ga cikin alamomin kuwa, sun kunshi kamar haka wato na farko kamshi wasu 'yayan itatuwa suna fitar da kamshi mai dandano lokacin da suka isa girbi misali kuwa, kamar a haifa ta na fito da kamshi mai dadi lokacin da ta nunna a wasu lokutan kuma, kamar kayan lambu misali kuwa shi ne tomatur tomatur ta na fitar da kamshi mai karfi lokacin da ta isa girbi misali kamar wasu 'yayan itatatuwa kaman mangoro ko ayaba ko lemu haka su na su na laushi dan su, da suka, idan su ka nunu idan a taba su, za a ji dan, ya dan yi laushi haka wanda ke nuna cewa sun isa girbi kayan lambu kuwa kaman barkono su ma su na laushi dan su na laushi mai kyau, yayin da su ka isa girbi ama idan sun cika laushi hakan na nuna alamin cewa lalacewa ne kaman amfanin gona na qasa misali kuwa shi ne dankali ko rogo a na iya dandance fallakan shi ne, ta hanyar laushi idan sun yi laushi sosai toh, haka na nuna cewa suma sun nuna idan kuma a ka matsa su hakan nan idan a ka matsa su a ka ji taushin ya yi lubur sosai, hakan na nuna cewa, sun wuce lokacin girbi ya na da mahimanci a lura cewa wadannan alamomi na iya banbanta tsakanin nau'in nau'in amfanin gona da yanayin girma sabida haka manoma su kasance ma su lura da chanje chanje da kamshi da laushi a tsakanin abun da su ka noma tare da hada wannan bayani da sauran alamomi dan dandance lokacin da ya fi dacewa a girba amfanin gona na gode

Toh a gaskiya ni na fi san koyan aikin gona ta hanyar horasuwa, a aikace fiye da karatu, a cikin aji. dalili kuwa shi ne lokaci da mutum yayi aiki da hanun sa ya na kara fahimta da ƙwarewa cikin sauri fiye da lokacin da aka tsaya ana bayani, kawai a cikin aji aikin gona na bukatar kwarewa da fasaha da zaa iya koyo cikin sauki ta hanyar yin aiki da kai tsaye idan a ka zo koyan dabarun noma kamar darasi akai irin, iri, shuka shayar da shuka da kuma maganta cututuka, ya na da matukar mahimmanci mutum ya gani da idon sa kuma yayi da hanun sa yi hakan ya na taimakawa mutum ya fahimci matsaloli da mafita a haƙiƙanin aikin mai makon kawai a tsaya a kan ayani a takarda ko allo Acikin tsarin koyarwa na ajin yawanci ana amfani da lisafi da nazari amma ba kowani mutum ke iya fahimtar aikin gona ta hanyar karatu kawai ba. Wasu abubuwa kamar yadda ake amfani da injin noma, ko yadda ake lura da lafiyar shuke-shuke se mutum ya gwada da kansa kafun ya iya zama cikake. A aikace, ana samun dama sosai na tambayar mallamai, tambayoyi kai tsaye game da matsaloli da ake fuskanta. Tsannan kuma ana iya gyara kuskure a lokaci guda baya da haka koyarsuwa da aikace na taimakawa wajen kara gwiwa da kuzari acikin dalibai idan mutum ya ga abunda ya ke yi ya na haifar da sakamako ya na kara masa shaawa da kwar jini. Haka nan ya na sa ilimi ya daure cikin kwakwalwa saboda abunda aka taba da hanu, ba zaa manta da sauri ba. Duk da haka akwai bukatar a hada dabaru biyu koyarwa acikin ajin da kuma horarsuwa a aikace. Wannan ze ba da damar fahimtar kaidoji da kuma ganin yadda ake aiwatar dasu a zahiri. Amma in aka tambaya tambaye ni wane ya fi tasiri zan ce horasuwa ta aikace mafi amfani da tasiri wajen koyan aikin noma.

Ina ganin tarukan horasuwa na aikin gona zasu iya kawo ga garumar riba ga alumomi da gonakin mu, ta hanyoyi da dama. Na farko zasu iya koya mana a sabbin dabaru na zamani da hanyoyi da zasu inganta yawan amfanin gona yawancin manoma a yankunan mu su na amfani da sofafin hanyoyi wadanda ba sa kawo yawan amfani da ake bukata. Idan aka samu horarsuwa, zaa koyi sabbin hanyoyin noma kamar amfani da ingantatun iri dabarun tsarafa kasa da kuma hanyoyin yaki da kwari da cututuka ba tare da lallata da muhalli ba. Haka kuma, tarukan horarsuwa za su taimaka wajen kara fahimtar yadda ake amfani da naurorin noma kaman injin shuka, injin feshin magani, da sauran kayan aiki na zamani. Wannan ze rage wahala da lokaci wajen gudanar da ayukan gona da kuma kara yawan amfani da zaa samu a karshen kaka. Baya ga haka, tarukan na iya horar da manoma yadda za su tsarafa amfanin gonan su kafun su kai kasuwa. Misali ko shi ne, koyar da yadda ake addana kayan amfanin gona da yadda ake sabtace su domin su dauki lokaci ba tare da lallacewa ba. Hakan ze taimaka wajen rage asara, da kara samun kudi haka zaa iya amfani da iri wanan horon wajen koyan dabarun hada kai a matsayin ƙunguyoyi. Idan manoma su ka hada kai, za su fi karfin samun tallafi da gwamnoti, gwamnatoci ko kunguyoyi, su kuma samu damar siyar da kayayakin su, da mafi kyawan farashi a kasuwanin ciki da kuma na waje, a karshe tarukan koyarwa, na aikin gona za su taimaka wajen wayar da kai gami da muhimmancin kiyaye wa da kare muhalli kamar yadda ake inganta amfanin gona ba tare da cutar da kasa da ruwa ba don haka a gani na, horo a fannin noma ya na da matukar amfani wajen inganta rayuwar alumma da kuma bunkassa tatallan arzikin mu.

A lokacin aiki a waje musamman lokacin zafi mai tsananin akwai hanyoyi da dama da na ke amfani da su domin kare kai na da ga illar zafin rana. Na farko shi ne, ina ƙoƙarin sa tufafi masu launin haske da kuma masu laushi wadan da ke taimakawa wajen hana zafin rana shiga jiki. Launuka masu haske, su na karkatar da rana yayin da launika masu duhu ke jan zafi sosai. Tsannan, ina tsanya hula mai fadi da ke rufe fuska da wuya domin kare kaina da ga hasken rana kai tsaye. Wani lokaci kuma ina amfani da dabaru taba tabarau na rana don kare idanuwa na daga haske da kan iya hadasa matsaloli ga ido. Baya ga haka ina ƙoƙarin shan ruwa mai yawa akai akai domin hana jiki, rasa ruwa. Lokacin da ake aiki a zafi ko rana jiki ya na fitar da gumi sosai kuma idan baa sha ruwa sosai ba hakan na iya haifar da rashin lafiya kamar su ƙaƙayi, jiri koma suma. Wani lokaci kuma, ina tsayar da aiki na na tsawon lokaci domin hutawa a inuwa. yin hutu ya na taimakawa jiki ya samu damar sasauta daga zafi da ake ji. Idan babu inuwa a wurin aiki ina ƙoƙarin ƙirƙiran wuri, da zaa iya samu, kariya da ga rana. Ta hanyar amfani da itatuna ko kuma ganyayaki ina kuma ƙoƙarin yin amfani da man shafawa da ke ƙare fata da ga kona rana. Musamman idan zan yi aiki, na sawon lokaci a rana, wannan ya na rage, haɗarin kamuwa da matsalolin fata da zafi ke habdasarwa. Haka zalika yina tsara lokacin aiki na, yadda zan fi yin mafi yawan aiki da safe ko da yamma lokacin da zafin rana baiyi tsananin sosai ba. A lokacin tsaka da rana in da rana ke da karfi sosai ina ƙoƙarin rage yawan motsi ko kuma in dakatar da aiki har se lokacin rana. Tallafa a takaice ta hanyar tsanya tufafi masu kyau shan ruwa mai yawa hutawa a inuwa, da amfani da kariyan kariya da kuma tsara lokaci da kyau. Ina kare kai na daga illar zafi yayin aiki a waje.

Don kare kaina da ga cututuka da zafi ke hadasawa ina daukan matakai da dama, wadan da ke taimakawa wajen kiyaye lafiya ta yayin aiki a waje na farko dai, ina tabbatar da cewa ina shan ruwa da yawa kafin lokacin da bayan aiki kuma, shan ruwa ya na taimakawa wajen maya gurin ruwan da jiki ke rasa ta hanyar zufa. Kuma ya na hana kamuwa da rashin ruwa a jiki. Haka kuma, ina tsaka tufafi masu launin haske da kuma masu laushi, wadanda su ke ba fata damar yin numfashi da kuma rage zafi da rana ke haifarwa ina kuma tsanya hula mai fadi ko amfani da riga, da ke rufa wuyan hanu da kafa domin kariya da ga hasken rana kai tsaye. Bayan ga haka ina ƙoƙkarin tsara lokacin aiki na yadda zan fi yin ayukan a lokacin da rana bata yi tsanani ba. Wa to da tsatsafe, ko kuma da yamanci lokacin da rana ke tsaƙa-tsaƙi da zafi mai tsanani ina ƙoƙarin dakatar da aiki da dan lokacin domin hutu a inuwa. Ina kuma amfani da man shafawa da ke kare fata da ga hasken rana. Domin hana konewar fata da sauran cututuka da haske rana ke hadasawa. Haka kuma, ina tsanya tabaran na rana, domin kare idanuwa na da ga hasken rana idan na fara jin alamomin gajiya jiri, ko kuma ciwon kai ina dakatar da aiki na, nan da nan, domin hutawa da kuma shan ruwa hakanan ya na taimaka wa jiki ya samu damar dawo da karfin sa kafun a cigaba da aiki. Ina kuma ci, daidai lokaci domin kar in bar kaina a cikin yunwa. Domin abinci mai kyau ya na taimaka wa jiki wajen jura zafi san dayawa, ina cin abinci mai dauke da ruwa kamar ƴaƴan itatuwa irin su kakana da lemu. Ta hanyar wadannan matakai ina koƙarin tabbatar da cewa ba zan kamu da cututuka da zafi ke hadasarwa ba, lafiya ita ce goninta, don haka kariya da ga zafi abu ne mai matakan muhimmanci a wurin aiki.

A lokacin zafi mai tsannani ya na da matukar mahimmanci a tabbatar da samun ruwan sha mai sabta domin kiyaye lafiya da hana kamuwa da cututuka. Don haka ina daukar wasu matakai domin tabbatar da cewa ruwan da na ke sha, a irin wannan yanayi ya na da sabta kuma da lafiya ga amfani. Na farko dai ina koƙarin samo ruwa da ga tushe mai aminci kamar rijiyoyi masu rufewa ko kuma pompo na gwamnati da aka tabbatar da sabtar su. Idan kuma dole se an sha ruwa da baa tabbatar da sabtan sa ba ina amfani da hanyoyin tacewa kamar amfani da matatan ruwa ko kuma amfani da sunadarin sabta sabtace ruwa da magunguna kashe cututuka baya ga haka, ina yawan dafa ruwan sha idan ban da tabbacen sabtan sa Tabasa ruwa na tsawon mintina guda ko fiye da haka, ya na kashe kwayoyin cututuka da ke hadasa rashin lafiya kamar gudawa da ammai. Ina kuma addana ruwa da a ka sabtace cikin kwalabe ko tukane masu sabta da kuma rufofin domin hana gurbata daga kura, datti ko ƙwari. Idan ina cikin aiki a waje ko tafiya me nisa ina tabbata na dauko ruwa da aka sabtace da ga gida ko kuma ina amfani da kwalban ruwa mai tacewa wanda zan iya tace kowani irin ruwa kafun shan sa. Tsannan ina kula da sabtar kafofi ko kwalabe da na ke amfani da su wajen shan ruwa. Duk lokacin da zan sha ruwa, ina tabbatar da hanuna da kofin sun kasance, ma su sabta domin hana shiga cututuka cikin ruwa ko kuma jiki bugu da kari ina ƙoƙarin shan ruwa a kai, a kai ko da ban ji kishi ruwa sosai ba domin a lokacin zafi, jiki ya na kasa ruwa cikin sauri ta hanyar zufa. Wannan ya na taimakawa wajen hana gajiya da matsaloli da ke tattare da ruwa rashin ruwa a jiki. A takaice dai, ta hanyar amfani da matatan ruwa tafasa ruwa addanawa a cikin abu me sabta da kuma sabtace kayan amfani ina tabbatar da samun ruwa me sha mai na sha mai sabta a lokacin zafi domin kiyaye lafiya.

A lokacin zafi me tsanani ina ƙoƙarin dedeta jidawalin aiki na domin kaucewan mafi zafin rana hanya ta farko kuwa itace. Na fara aiki da tsasafe kafin rana ta fito sosai da safe iska ta na da sanyi kuma rana ba ta yi zafi sosai ba don haka ina yin aiki da natsuwa da kuma rage gajiya tsannan ina tsara ayuka na yadda zan raba su gida biyu ayuka masu nauyi da ayuka masu sauki. Ayuka masu nauyi kamar shuka noman gona ko aikin gini ina ƙoƙarin yin su da safe kafun karfe goma sha biyu na rana domin da ga lokacin rana ta na fara zafi sosai lokacin da rana ta fara zafi musamman tsakanin karfe goma sha biyu zuwa karfe hudu na rana. Ina dakatar da aiki ko kuma ina gudanar da ayuka masu sauki da basu bukatar motsi dayawa kamar gyara kayan aikiko shirya kayan gona. Idan akwai wurin inuwa, ko daki mai sanyi ina komawa can domin hutu da shan ruwa mai yawa ina kuma amfani da tsanrin yin hutu a kai, a kai, lokacin aiki musalli, bayan awa daya na aiki a waje se in dauki mintina goma zuwa goma sha biyar na hutu don in huta jiki kuma sannan in sha ruwa mai yawa. Wannan tsarin ya na taimakawa wajen rage haɗarin kamuwa da matsalolin zafi kamar jiri ko kuma suma bayar ga haka, ina saka tufafi masu launin haske da tsantsi domin rage shigar zafii a jiki tsannan kuma, ina amfani da hula mai fadi da tabbatar da tabarau idan ina aiki a waje wannan ya na taimakawa wajen rage kai na da ga haske ranakai tsaye a takaice dai ta hanyar fara aiki da tsatsafe dakatar da aiki a lokacin zafi mai tsanani, raba ayuka bisa sauri sauki da nauyi da yin hutu a kai, a kai. Ina kare kai na da ga illar aiki a lokacin rana mai tsananin zafi hakan ya na taimaka mun wajen ci gaba da aiki lafiya da kuma inganta sakamakon abunda

A lokacin zafi mai tsanani ina daukar matakai da dama domin kare dabbobi na da ga illar zafi na farko de ina tabbatar da cewa dabbobi na su na da isheshen ruwa mai sabta a ko da yaushe. Ruwa ya na taimakawa wajen sanyaya jikin su da hana su kamuwa da rashin ruwa a jiki wanda ze iya janyo su kamu da cuta ko mutuwa Sannan ina tanadar musu da wurin inuwa mai kyau a gonaki, ko inda ake kiwon dabbobi ina amfani da bishiyoyi ko na gina rumfa da zasu basu kariya da ga haske rana kai tsaye. Wannan ya na taimakawa wajen ragen yawan zafi da dabbobi ke ji. Haka kuma ina ƙoƙarin rage yawan motsa dabbobi musamman a tsakiyar rana inda rana ke da karfi sosai ina ƙoƙarin gudanar da tarin ciyarwa ko shayarwa da safe ko da yamma, lokacin da iska ta dan huce domin rage gajiya da wahala ga dabobi. bugu da ƙari ina kula da ingancin abinci da na ke basu ina tabbatar da cewa abinci ya na da sunadaran da ke taimakawa wajen kara karfin jiki da jura zafin rana. A wasu lokuta, ina kara masu gishiri da sunadarei na musamman da ke hada su rasa ruwa da sauri. Idan har akwai bukatar kwararen likita dabobi, ina kira domin duba lafiyar su musamman idan na ga wata daba na nuna alaman gajiya, rashin kuzari ko kuma rashin shan ruwa ina kuma wanke ko yayafa ruwa a cikin wasu dabobi musamman shanu da dawakai domin sanyaya jikin su musamman a lokacin zafin rana yayi tsanani sosai. A takaice dai, ta hanyar samar da ruwa mai yawa gina inuwa rage motsi da rana inganta abinci da kula da lafiyar su ta likita ina tabbatar da cewa dabobi na su samu kariya da ga llar zafin rana wannan ya na taimakawa musu su zauna lafiya, su cigaba da girma da bayar da amfani da a ke bukata.

Akwai shirye-shiryen gaggawa da ake tanadarwa domin tunkara matsaloli da ke faruwa sakamakon zafi mai tsanani ko gobara da farko dai, ina da tsari da gagawa inda wani ya kamu da ciwo da zafi ke hadasawa. A irin wannan hali ina tabbatar da cewa a kai mutum cikin inuwa ko daki mai tsanyi da gaggawa tsannan a cire matsa kaya masu nauyi kuma a bashi ruwa mai yawa ahankali idan yanayi yayi nuni to ina da nambobin waya na cibiyoyin lafiya ko asibiti mafi kusa domin neman agajin likita cikin sauri. Wannan ya na da matukar mahimmanci domin wasu cututuka da zafi ke hadasarwa suna bukatar kulawar likita acikin gaggawa game da gubara kuma a wurin aiki ko gida mu na tanadar da mutakan ko ma tatarar ruwan kashe gobara kamar bokitin ruwa ko uma injin kashe gobara idan akwai mu na kuma da tsarin sanin hanyar fita cikin gaggawa da ga wurin da gobara ta tashi domin kare rayuka da dukuyoyi ha ka zalika a na wayar da kan dukka maaikata ko iyalai kan yadda za su gane alamomin gobara da kuma yadda za su fice, cikin hanzari ba tare da rikicewa ba. A wasu lokuta, ana shirya horo na gaggawa domin tabbatar da cewa kowa ya san abinda ze yi idan wani abu ya faru baya ga haka, ina tabbatar da cewa akwai iseshen ruwa a kusa domin hana gobara yaɗuwa da kuma taimakawa wajen kashe ta idan ta tashi kafun ta yi A karshe aakwai tanadi da kayan agaji na farko da ke dauke da kayan taimako kamar su bandeji, magunguna da kanyan tsanyaya jiki domin kula da wadanda su ka ji rauni ko wadanda su ka kamu da ciwon zafi kafun a kaisu asibiti ta hanyar wadanan matakai a na rage hada rara sarai ko dukiya, a lokacin da matsalolin zafi ko gobara su ka

A cikin alumma ta a na yawan yin musayar kaya da ayuka musamman a karƙara inda kasuwanci me dogara kacokar da kudi ba da ga cikin ayukaukin da ake yawan musaya akwai kayan gona irin su hatsi kamar su masara, gero dawa kayan lambu kamar su albasa tumatur doya da kuma kayan marmari kamar irin su ƙaƙana lemu da ayaba manoma su kan kawo hatsi su musamman mu sanya da kayan masarufi ko kayan amfani na gida kamar sabulu man geda, ko kuma magunguna na gargajiya haka kuma, a wasu lokuta ana musanyan dabobi kamar akuya ko kaji da wasu kaya ko ayuka misalli shi ne a na iya bayar da akuya a kari buhun hatsu ko kuma a samu taimako wajen noma ko gini. Baya ga haka, akwai mutsayar ayuka misali wani ze iay taimakawa wajen gina rufi a mutsanya da bashin hatsi ko wasu nauyuka taimako da ze karba da ga wanda ya amfana da aikin sa. Haka ma, akwai mallamai makaranta ko masu koyar da sanaoyi hanu da ke karban kayan gona ko dabobi a matsayin biyayya idan iyaye ko yara ba su da kudi biyan karatu a kasuwani a na kuma musunyi irin kayan addo da kayan daki da kayan abinci musali me dinki ze iya karban kayan dinki a matsanya da ƴaƴan itatuwa ko kuma wani irin abinci da ga hanun abokin harka a wasu lokuta kuma idan mutum ya na da wata sanaa kamar gyaran takalma, yin tukwane ko tsayar da madara a na iya wadannan kayayaki da wasu kaya da ke bukata mutsayar kaya da ayuka ya na taimakawa sosai wajen bunkassa zamantakewa ga hadin kaia tsakanin mutane musamman a lokacin da tatallan arziki yayi sauri ko kuma lokacin da damina da kayan gona su kayi yawa a takaice dai, acikin alumma ta ana yawan mutsayar kayan gona dabobi, kayan gida kayan addo da ayuka domin sawaka rayuwa da tallafa wa juna ba tare da se an dogara kudi ba.

eh a cikin al'umata akwai wasu al'adu da al'amuran gargajiya da ake bi yayin yin musaya ko ciniki waɗannan al'adu suna taimakawa wajen tabbatar da gaskiya yarda da mutunta juna a tsakaninsu masu ciniki ko mkasu musaya da farko de kafin a fara musaya ko ciniki ana gaisawa da kyau da nuna mutunci ana tambayan juna lafiya da ya yanayin gida ko gona kafin a shiga magananr kaya ko ayyuka wannan gaisuwa tana ƙara danƙon zumunci da kuma fahimtar juna sannan ana yin tattaunawa cikin ladabi wajen ƙayyade yadda za'ayi musaya kaya kowani ɓangare ze bayyana buƙatarsa da kuma bin abinda yake da niyyar bayarwa ana iya taƙaitaccen gardama cikin natsuwa amma a guje gardama mai zafi ko rashin kunya domin hana yin ƙarya amana da ɗaukaka? a wasu lokuta ana rantsar da baki da baki don tabbatar da gaskiya a ciniki misali shine idan aka amince da musayar kaya mai daraja kamar dabba ko filin noma za'a iya rantsar da wanda ya bada kaya ko wanda ze karɓa domin tabbatar da cewa babu yaudara bugu da ƙari a kasuwannin gargajiya akwai wasu mutane da ake kira shaidu ko zakaru dake zama a kusa domin tabbatar da adalci a lokacin musaya waɗannan mutane suna shiga tsakani idan aka samu saɓani ko rashin fahimta haka kuma bayan an kammala musaya ko ciniki ana yawan addu'a ko fatan alkhairi da albarka ana faɗin kalmomi irin su Allah yasa albarka ko Allah ya ƙara arziki domin nuna farin ciki da kuma buƙatar samun ƙarin arziki daga wannan ciniki a wasu lokuta na musamman ana iya yin kyauta ko ƙarin kaya daga ɓangare ɗaya domin nuna jin daɗi da godiya misali shine ana musayan kayan lambu da hatsi mai lambu na iya ƙara yawan ganye a matsayin kyauta a taƙaice dai ana bin al'adun gaisu gaisuwa ladabi rantsuwa bayar da shaida addu'a da kyauta domin tabbatar da gaskiya da ƙarfafa zumunci a harkan musaya da ciniki a cikin al'umata

? a lokacin da ake musaya ko ciniki ba tare da amfani da kuɗi ba ana amfani da wasu hanyoyi domin tantance darajar kaya ko ayyuka da farko de ana duba nauyin kaya ko ayyuka da za'a musanya misali idan mutun yana da buhun hatsi za'a iya duba nauyinsa da yawan abinda za'a iya samu daga gareshi kafin a amince da abinda za'a karɓa a madadinsa haka kuma ana kallon ingancin kaya kaya masu kyau kamar hatsi mai kyau ba tare da datti ko lahani ba ko kuma kayan lambu masu sabo da lafiya suna da daraja fiye da kayayyaki marasa inganci saboda haka inganci yana da mahimmanci sannan kuma yana taka mahimmiyan rawa wajen tantance ƙimar kaya wani lokaci kuma ana la'akari da buƙatar kaya ko ayyuka a cikin al'uma a lokacin musayar idan abu yana da matuƙar buƙata kamar ruwa hatsi ko magi magani a lokacin damina ko fari darajarsa tana ƙaruwa hakanan idan ana buƙatar wani aiki na musamman kamar gyaran injin noma ko ɗinkin kaya a lokacin bukukuwa ana iya samun ƙarin daraja akan irin wannan ayyuka bugu da ƙari ana amafani da tsarin kwatanta kaya misali ana iya cewa buhun gero yayi daidai da rabin buhun shinkafa ko daidai da wasu kaji biyu wannan hanya tana sauƙaƙa fahimta yanda za'ayi musaya ba tare da saɓani ba wasu lokuta ana amfani da shawarwarin dattawa ko masu ilimin kasuwanci cikin al'uma domin taimakawa wajen ƙayyade adalcin musaya musamman idan kaya masu tsada ne ko ayyuka masu muhimmanci a ƙarshe ana yawan amfani da yarjejeniya tsakanin ɓangarori biyu domin duka ɓangarorin suna sun gamsu da abinda aka amince dashi to ana ganin cewa darajar kaya ko ayyuka ta dace a taƙaice dai ana tantance kimar kaya ko ayyuka ta hanyar duba nauyi inganci buƙata kwatanta kaya shawarwarin dattawa da kuma yarjejeniya mai adalci tsakanin ɓangarorin dake yin? musayar

e a cikin al'umata akwai masu shiga tsakani ko masu sulhu da aka yarda dasu wajen taimakawa a harkar musaya da ciniki waɗannan mutane ana kiran su da sunaye daban daban kamar shedu zakaru ko masu sasanci dangane da yaren al'uma da al'adun wuri masu shiga tsakani suna da manyan aiyuka da suka haɗa da tabbatar da gaskiya da adalci tsakanin ɓangarori dake son yin musaya idan ɓangarori biyun suka zo kasuwa ko wurin ciniki waɗannan masu shiga tsakani sukan saurari kowa su dubi kaya da ake son musaya su tantance inganci da darajar su? sannan su bada shawarwari kan yadda za'ayi adalci mutane sukan amince da irin waɗannan mutane saboda suna da suna na gaske da an amana a cikin al'uma yawanci sukan kasance dattawa malamai ko kuma fitattun ƴan kasuwa da aka daɗe ana yarda dasu a wasu lokuta? kuma ana ɗaukar waɗanda suka shahara da ilimi da fahimtar harkokin ciniki su zama masu shiga tsakani idan wani saɓani ya taso tsakanin masu musaya sune ke shiga tsakani su sasanta matsalar ba tare da nuna ɓangare ba? sukan yi ƙoƙari su sa kowa ya anfana ba tare da zalunci ko yaudara ba haka kuma a lokuta da dama masu shiga tsakani sukan taimaka wajen warware matsaloli bayan an gama ciniki musamman idan an samu ƙorafi daga wani ɓangare suna da ikon tabbatar da cewa kowa ya cika alƙawari da aka ɗauka a lokacin musaya wasu lokuta ana basu wani ɗan ƙaramin lada ko kuma kyauta domin nuna godiya da taimakonsu amma ba wajibi bane haka a yawancin lokuta suna yin aikinsu ne domin girmamawa da alfarma da suke da ita cikin al'uma a taƙaice dai masu shiga tsakani ko masu sasanci suna taimakawa ko taka mahimmiyar rawa wajen tabbatar da gaskiya adalci da amana a harkar musaya da ciniki a cikin al'uma ta kuma ana girmama su sosai saboda rawar da suke takawa

a lokacin da aka samu saɓani ko rashin jituwa yayin musaya ko ciniki akwai hanyoyi da ake bi domin warware matsalar cikin lumana da farko dai ana ƙoƙarin fahimtar juna ta hanyar tattaunawa cikin natsuwa? kowane ɓangare zai bayyana ƙorafinsa ko abin da yaga bai yi masa dai dai ba ba tare da hayaniya ko rigima ba idan ɓangarori suka fahimci juna kai tsaye ana neman taimakon wani mu mutum mai gaskiya da amana wato mai shiga tsakani wannan mutum zai sauarari ɓangarori biyu ya bincike gaskiyar lamarin sannan ya bada shawar shawara ko hukunci da zai tabbatar da adalci haka kuma a al'adarmu ana mutunta amana da baki idan an amince da wani abu da baki kafin musaya ana ganin wajibi ne a cika wannan alƙawari? saboda haka idan aka samu saɓani za'a tambayi abinda aka amince dashi da farko domin a tabbatar da gaskiya a wasu lokuta ana kiran dattawa ko shuwagabannin alu'umma su shiga cikin lamari idan saɓanin yaƙi ƙarewa waɗannan dattawa suna anfani da hikima da ilimi wajen sasanta mutane ba tare da nuna ɓangaranci ba idan an gama sasanci ana yawan rufe maganar da addu'a da fatan alkairi ga dukkan ɓangarori domin kai wata jaka? a wata gaba ta cigaba bayan an warware matsalar ana kuma ana kuma koyaushe ƙarfafa gwiwar yin haƙuri da yafiya domin zaman lafiya yafi komai mahimmanci a tsakanin al'umma a wasu lokuta kuma idan kaya da aka musaya basu basu dai dai da yadda aka faɗa ba ana iya mayar dasu ko a sake wani sabon yarjejeniya da kuma ɓangarori? zasu amince dashi to a taƙaice dai ana warware saɓani a lokacin musaya ko ciniki ta hanyar tattaunawa cikin natsuwa anfani da masu shiga tsakani, mutunta alƙawari, samun shawarwari dattawa da ƙarfafa haƙuri da yafiya domin tabbatar da adalci zaman lafiya a cikin al'uma

? e a cikin alu'mata akwai lokuta na musamman da ake gudanar da taruka na gargajiya dake ƙunshe da musaya da cinikayya ba tare da anfani da kuɗi kai tsaye ba was daga cikin waɗannan lokuta sun haɗa da bukukuwan girbi bukukuwan aure da kuma bukukuwan gargajiya kamar bikin sallah ko bukukuwan ƙabilanci a wasu bukukuwan girbi manoma sukan kawo kayan anfanin gona kamar hatsi kayan lambu da ƴaƴan itatuwa zuwa wani wuri da aka tanadar anan ana musayan kaya cikin a cikin farin ciki da jin daɗi? misali wani zai kawo masara ya musanya da gero ko wake ko kuma kayan lambu da kayan abinci wannan yana ƙara danƙon zumunci a tsakanin manoma da iyalai daban daban? haka kuma a lokacin bukukuwan aure ana yin musaya da kyaututtuka iyayen amarya koango na iya kawo kayan abinci, dabbobi, ko tufafi? sannan su karbi wasu kaya ko kyaututtuka daga dangin ɗayan wannan nau'in musayan na nuna haɗin kai da kulawa tsakanin iyalai? a lokacin bukukuwan sallah musamman sallan layya ana yawan musayar dabbaobi kamar raguna da shanu wani zai iya bayarda rago guda biyu ya karɓi sanuwa guda idan akayi la'akari da girma ko lafiyar dabbar? bayan ga haka waɗannan a wasu bukukuwan gargajiya kamar bikin hawan sallah ko biki na ƙabilanci ana kafa kasuwanni na wucin gadi inda mutane ke zuwa da kayyaki daban daban don musaya ko cinikayya wasu na kawo kayan ado tufafi kayan ɗaki ko kayan masarufi domin musaya da sauran kayayyaki da suke buƙata waɗannan lokuta suna da matuƙar mahimmanci saboda suna faranta ran mutane suna bunƙasa tattalin arziƙi na cikin gida da kuma ƙarfafa zuminci da kuma haɗin kai tsaye tsakanin mutane ko jama'a? a taƙaice dai bukukuwan girbi aure sallah da tarurrukan gargajiya suna da alaƙa da musayar kaya da aiyuka idan mutane ke cin moriyar juna ba tare da dogaro da kuɗi ba a cikin yanayi na farin ciki da zaman lafiya

dan kiyaye lafiyan kogi da rafuka akwai matakar da dama da ake dauka domin kare muhallin ruwa da kuma tabbatar da cewa tarin halittu na rigiyoyi da koguna suna rayuwa cikin koshin lafiya da farko dai yana da mahimmanci a guji gurbatan ruwa wan nan na nufin kaucewa zubar da tarkace ko sunadarar masu guba a cikin koguna da rafika sinadarai irin su magungunan kashe kwari man metir ko kuma sharar gida suna gurfanan da ruwan da ke cikin koguna wanda ke haifar da lalacewar rayuwar halittu da ke zaune a ciki haka nan yanada mahimmanci a kula da ciye ciya ciyayi da itatuwa cikin yankin kogin akwai bukatan a kiyaye bushiyoyi da ciyayi a gefen kogin domin hana mummunan fadowa daga cikin kasa zuwa ruwan kogi ciyayi da itatuwa suna taimakwa wajen tsayar da ruwa da ga tafiya cikin gaggawa su na rage zubar da dattin zuwa wajen kogi da kuma samar da mattattun ruwa dan rayuwan dabbobi haka kuma yana da anfani a samar da rukunonin ruwa ko huraren ajiyan ruwan dan hana zubar da ruwa da ga cikin filayen noma ko huraren da ake gine-gine zuwa cikin koguna ana anfani da tsarin tsaftace ruwa kafin a sake sakin shi cikin koguna da rafika ta hanyan anfani da inginan tacewa da magunguna na musamaman a wani mataki na gaba yana da kyau aci gaba da ilmantar da al'umma kan muhimmanci kiyaye muhalli da kuma daukan matakan da suka dace domin kare koguna da rafika aiyukan tsaftacewa kaman cire kaman cire gurbacecen kayaiyaki daga cikin koguna da kuma duba lafiyan ruwan suna taimakawa wajen kare lafiyan kogi da inganta rayukan halittu da ke cikin su a takaice dai kiyayewa da kula da koguna da rafika yana bukatan kawar da gurbacewa kiyaye ciyayi da bishiyoyi samar da matatun tsabtacewa da ilimantarwa da alumma domin tabbatar da ci gaba, da lafiya a cikin tsarin halittu

dan hana rugujewan kasa da kuma tarukan laka a cikin koguna da rafuka akwai matakai da dama da ake dauka a cikin noma da kula da muhalli da farko dai, yana da mahimmanci a kiyaye lafiyan kasa ta hanyan tsuka ciyayi ko itatuwa a kusa da koguna da rafuka shuka ciyayi da rafuka suna taimakwa wajen rike kasa da ga rushewa domin ganyen ciyayi suna tsayar da ruwa da ga saukar dashi cikin kasa cikin sauri wan nan yana rage girgizan kasa da kuma hana laka daga tashi zuwa cikin ruwa haka nan tsuka dunduniyar kasa ko kuma anfani da tsarin gwaran kasa yana taimakawa wajen hana rugujewan kasa wan nan yana sa ruwan sama ya, shige cikin kasa ba tare da tashi da lakaba wan nan wanda hakan, yana kare lafiyan koguna da gurbacewa a ciki gonaki yana da kyau ayi anfani da tsarin noma mai dorewa wanda, ke rike anfani da sinadarai da kuma magungunan kashe kwari da ke da gurbatan kasa a lokacin da ake noma, yana da, muhimmanci a rinka, anfani a da fasahohin tace ruwa wanda zai taimaka wajen, tsabtacewa da rage zubar da kasa da laka cikin koguna da rafuka, ya tsab, da rafika bugu da kari, a wasu lokuta, ana anfani da kwararren shinge ko garkuwa a gefen koguna da rafika dan hana kasa daga gujewa rigujewa ko kuma gudu zuwa cikin ruwa wan nan na taimakwa wajen kare tsarin halittu na koguna da rage illan laka da ke hana ruwa samu isheshen Oxygen da ke bukata domin rage domin rayuwan dabbobi, da tsirrai a cikin koguna a karshe yana da mahimmanci, a wayar da kan alumma, game da mahimmancin kare kasa da kuma hanyoyin da zaa bi dan kaushewa rugujewan kasa da kuma gurbatan ruwa ta wan nan hanyan zaa tabbatar da dorewa tsarin halittu, kasa da kasa a takaice ana ana rugujen wan kasa da kuma tarukan laka yana bukatan shuka ciyayi itatuwa anfani da fasahohin noma mai dorewa garkuwa a gefen koguna da kuma ilimantar da alumma game da, hanyoyin da zasu, kiyaye lafiyan kasa da ruwa

Eh akwai tsofaffin hanyoyi da alummomin gargajiya ke anfani da su wajen kula da koguna da rafika domin tabbatar da tarin ruwa ya kuma kare, rayukan halittu, da ke cikin su wayan nan hanyoyi suna da matukar hahimmanci musamman kafin zuwan sabbin, fasahohi na zamani daya daga cikin manyan hanyoyin gargajiya shine shuka bishiya da ciyayi a gefen raguna koguna da kuma rafika mutane sun fahinci cewa bishiyoyi, suna hana rugujewan kasa da kuma tsayar da laka daga shiga cikin ruwa wan nan hanya na kara shaftan koguna, da kuma kuma hana su bushewa ko rushewa har ila yau akwai tsarin kare gidan sama ruwan sama inda ake ginawa da karamin shinge da kasa ko itatuwa a kusa da koguna, domin in jinkintar gudun ruwan sama wan nan yana haka ruwa ya dauke, laka da datti, zuwa cikin koguna cikin gaggawa yana ba kan sa daman shan ruwa mai kyau wasu alummomi suna daukan suna dokokin kargajiya dake hana yanka bishiyoyi ko kiwon dabbobi a kusa da koguna a na daukan koguna da rafika a matsayin, huraren alfarma in da yin barna da gurbatan, ruwa ke iya janyo hukunci daga dattawan gari ko shuwagaban ni wan nan tsari yana taimakawa, wajen kare lafiyan muhalli na dogon lokaci, a wasu wurere kuma ana gudanar da abubuwan tsarkake ruwa inda ake tara mutane domin, tsarkake koguna da rafika cire tarkace daga ji da kuma da kuma yin aduoi na neman albarka da kariya ga ruwa wan nan al'ada na karfafa hadin kai da kulawa da albarkacin ruwa baya ga haka, ana anfani da hanyoyi, kaman gina magudanar ruwa da kananan tankuna ko rijiyoyi dan tabbatar da ruwa kafin ya shiga manyan koguna domin rage tasirin guguwa, da kuma kiyaye tasirin ruwa a takaice dai al'ummomin gargajiya sun dade suna anfani da dabaru irin su shuka bishiyoyi, gina shinge dokoki na kiyayewa da bukunkuna da abubuwan tsarkakewa wajen tsarkake koguna rafika cikin hikima da kulawa

domin daidaita bukatun dan adam kaman ban ruwa da kamun kifi da kula da lafiyan muhalli yana bukatan anfani da hanyoyi masu hankali da ingantattu na farko ana kokarin anfani da ruwa yadda ya kamata ba tare da barna ba a wajen ban ruwa manoma suna anfani da dabaru kaman ban ruwa da bututu da kuma ban ruwa da naura mai tace ruwa domin rage farnan ruwa da kuma tabatar da cewa kowanne tsirre-tsirre yana samun ishashshen ruwa ba tare da huce gona da iri ba a bangaren kamun kifi ana anfani da hanyoyi masu dorewa kaman anfani da girma ko guguwa daya dace wajen kamun kifi da kuma hana kamun kifaye basu da basu kai lokaci girma ba wan nan yana taimakawa wajen kare yawaitan kifaye a cikin koguna da tafkuna domin idan anci gaba da kama kifaye kanana zai iya sa su kare gaba daya haka kuma ana kafa dokoki da kaidoji dake kaiyade yadda zaayi anfani da ruwan koguna da tafkuna wasu lokuta a na kaiyade lokacin da zaayi kamun kifi da kuma inda zaa hana noma ko kuma kiwon dabbobi a kusa da kuma koguna dan inganta lafiyan muhallli wani muhimmun mataki shine wayar da kan alumma ta hanyar horar da mutane yadda zasu yi anfani da albarkatu ruwa da lafiya ba tare da tsutar da tsarin halittuba ana koyar dasu muhimmanci kiyaye bishiyoyi tsaftace ruwa da kuma rage anfani da sinadarar masu guba da ke iya gurbatan ruwa har ila yau ana inganta aikin noman rani da kiwo ta hanyan anfani da dabaru da basu tsutar da kasa ko kuguna ba da ma tsarin noma ba tare da fasa kasa sosai ba da kiwon dabbibi, a tsarin da bazai gurbata kasa ko lalata ruwa ba a takaice dai daidaita bukatun dan adam da kula da muhalli yana da matukar anfani da ruwa da hankali dabarun kamun kifi masu dorewa bin dokoki masu wayar da kai da kuma anfani da dabarun kama kifi

alummomi yankuna suna taka mahimmiyar rawa wajen kula da koguna da rafika sune ke rayuwa kusa da wayna nan ruwa kuma sune ke anfani da albarkacin su dan rayuwa kaman ruwan ruwan sha noman rani kamun kifi da kiwon dabbobi sabo da haka sune suka fi sanin matsalolin da koguna da rafika ke fuskanta da kuma yadda zaabi da su cikin kulawa da ya da ga cikin rawar da, alumma ke dakawa shine kare koguna daga gurbacewa mutane suna shirya taron tsaftacewa domin cire datti da tarkace daga koguna da rafuka wan nan yana taimakawa wajen gurbacewan ruwa da kare lafiyan halittu da ke cikin ruwa haka kuma alumma suna sanya harkoki na gargajiya domin hana aiyuka da zasu lalata koguna kaman sare bishiyoyi a gafen kogi, ko zubar da tarkace a cikin ruwa dattawan gari da shuwa gaban nin alumma sukan sanya idanu dan tabbatar da cewa kowa yana bin wayan nan dokoki bugu da kari al'ummomi sukan gudanar da wayar da kan jamaa ta hanyoyi da ban da ban musamman wajen bukukuwan alada ko tarikan jamaa inda ake koyarwa mutane muhimmancin kare koguna da yadda zasu kula da su ba tare da tsutar da muhalliba a wasu lokuta al'ummomi na hada kai da hukumomin kwamnati da kungiyoyin kare muhalli domin aiwatar da manyan aiyuka kaman shuka bishiyoyi a gefen koguna kyara magudanar ruwa ko kuma gina matatan ruwa domin hana gurbacewa har ila yau a lokacin da ake fuskantan barazana ga koguna kamar anbaliya ko bushewan ruwa al'umma sukan hada hanu dan samar da mafita ta hanyan kafa comitin kula da ruwa ko samar da tsare-tsaren gaggawa a takaice alummomin yankuna sune ke garkuwa da jagora wajen kula da koguna da yankuna ta hanyan karesu daga gurbacewa saka dokoki, wayar da kai, da hada kai da dokoki domin tabbatar da dorewar albarkacin ruwa

lokacin da ake lura da hannayen dabbobi a gona, ko cikin daji ana anfani da hanyoyi masu sauki da kuma lura da kyau da farko dai mutun na bukatan, zaman nutsuwa da hakuri domin ganin yadda dabba ke tafiyar da rayuwar ta ba tare da tsoratar da itaba a gonaki ana iya lura da yadda shanu tumaki ko kaji ke cin abin ci shan ruwa ko muamala da jiuna yawanci ana anfani da littafi ko allo na rubutu domin yin rigista a bin abin da aka gani misali ana iya rubuta ranar lokaci nau'in dabban da ake lura da ita da abin da take yi kamar cin ciyawa wasa da juna ko kuma hutu idan dabbobi sun nuna wata dabi'a ta musamman kamar rashin lafiya ko rikici da juna ana lura da hakan kuma a rubuta a cikin daji ana iya anfani da nesa domin ka da a tsoratar da dabbobi ana iya anfani da hangen nesa kaman durbino ko kemaran daukan hoto da nisa hakanan ana rubuta dukkan abubuwan da da aka gani a takarda ko nauran konfuta bayan an kammala sa ido wasu lokuta ana anfani da alamar kamar wasu sahun dabbobi fadar muryan su ko gurbin da suka ci abinci domin fahimtan halaiyan su ba tare da ganin su kai tsaye ba idan ana lura da dabbobi, a cikin dare ana anfani da fitulu na musamman tare da tsoratar da su ba a gonaki a na kuma lura da, yadda dabobi, ke chanjawa da sauyin yanayi misali lokacin sanyi ko zafi ko kuma yadda suke haihuwa da kulawa da yayan su a takaice dai lura da halayen dabbobi, yana bukatan, natsuwa da rubuce rubuce akai akai anfani da kayan lura kaman durbino ko kemara da fahimtar alamar na dabba da dabian ta wan nan yana taimkawa wajen kula da lafiyan dabbobi fahimtan bukatun su da kuma taimakawa a farnin kiwon lafiya da kuma muhalli